Amaato abari gapakingire aha rukizi rw'enyanja. Erimwe niriringwa Kandi erindi ni rigufu. Gashakiize ah'iguru nka obutundubaare Kandi aharubaju rw'enyanja egyo, hariho ebinyaatsi bingi munonga.

Egaari y'omwika erimu neyaka amataara abiri omu maisho kandi erimu netamburira aha naaga eri nka aha kashuumo kandi omu rubaju rwayo harimu emiti mingi eine amaragi gakutukura kandi obuseeri hariyo emishozi.

Abashaija bashatu bari omu kiraaro ky'ente kandi omushaija omwe ninka orikugikwata okuguru. Abandi bariyo nibamutangisa kandi ezitiize ebiti byine amataagi mingi.